Enhumba eriku emizigo esatu ogusoka eno mwiigule mundha mulimu akatebe kuluya ghaligho ekidhomolo ekiri mulangi endheru. Ogwaghagati mwiigale kuliku n'akapandhe, ogusembayo ere gwona mwiigule ghanho ghaligho akapande.

Engoye dhiri kughaya nga kuliku oluli mulangi yakyenvu mwaba olulimu endhirugavu, endheru nikala edhindhi.

Omuntu atali kutegerekeka bulungi nga ayemeraire kumbali okwenhandha era agemye eirobo alikusula mumaadhi ekiraga nga aligya kuloba ngege kumbali ere eriyo ensiko n'omusana gulikugwa yo endhuba erikwaka bulungi.

Ekinhoni kiri mwibbanga kiri kuguluka kyebeta nyange nga kiri mulangi endheru, amagulu gakyo gali mulangi endhirugavu, omunhwa guliku langi eyakyenvu.

Olusaga lw'omuti nga luliku endhuki nnhingi inho inho, dhikoze ekibbungutu nga kumbali wale ghaligho ekimuli aye tikibonheka bulungi.

Abantu bali mu kisaghe mwebazanhira nga era bavaire enkofiira ku mitwe gyaibwe, oghundhi abeese obuntu ku ibega ali kutambula ali gya ere eri ebisolo eby'omunsiko.

Amaato gali ghano mangi inho nga ghaliwo na bantu nga bo tibangii inho era lino lirimu omuguwa mwabamu no'muti ole ali ghale alikwegema mumpale

Amaato gali kumbali okw'enhandha ela nga ghaligho embwa dhili ibili, eyindhi elimu kala endheru n'endhirugavu eyindhi ya kisiitaka.

Omukazi nga asutaime ghansi gho omwaana ali ku mukuba akaama nga avaire ebilaghuli ku maiso ge alinha enviri nnhingi inho omwaana alinha enviri nnhingi inho nga era abekeire akasagho mumbalighe avaire empale endabadha.

Ebisolo ebyomunsiko nga biri bisatu era nga ekindhi kirinze eno, ekindhi kirinze ere, ekindhi tulibonaku bwanhuma wakyo nga birimu langi edhendhaghulo endheru, n'endhirugavu dhonka.

Omukebe oguli kumbali nga guliku langi endhirugavu ghansi. Ghano ghaligho omubisi ogw'endhuki n'akapiisi ak'omugaati.

Ebintu byebaluka obuluke n'engalo nga biriwo byandhaghulo nhandhaghulo ghaligho akasero kebaluka nga kalungi inho nh'akasowani kona, ghabagho n'obundhi kamala.

Sengenge dhebaasiba ku bidhiba byebataamu ebyenhandha nga kuliku n'olwigi olugyayo olwingira mundha. Kuliku eisubi eliri mu langi ya kiragala nga ela bili bya mirundi esatu.

Ensudhe nga eri mukibira etyaime wansi nga era nnhakuwavu ino ebbeze omwana wayo mukifuba erimu langi endhirugavu.

Ekibira kirimu emiti mingi inho nga era giri mulangi yakiragala kumbali ere eriyo akasana kalikwaka inho kumbali eno eriyo kigholereza.

Omusaadha atyaime ku miti gyali kuta mu tanuulu ey'amatofaali, kuba einhuma kilaga nti ali kwokya amatofaali mu tanuulu. Atweile emikono...omukono ogundi agugemeisa ku gwinagwo. Ela availe enkofiira eli mu langi ya kisiitaka.

Abantu bali kutambula mungeri edendhagulo abandhi bali ku piki bali kuvuga, abandhi bali ku gaali bali kuvuga, abandhi bali ku bigere bali kutambula, abandhi bali mu motoka dhaibwe.

Omuvubuka atyaime ku ggabaale, aggamu bagazimba buzimbe aggamu gali kumbali ghale tiga tegerekeka bulungi era avaire empale empaavu eri mu langi emyufu nho mu sweeta oguli mu langi ya kilagala nhe engaito edhili mu langi endhirugavu.

Endhoki nga dhiri kufuluma mukituli. eyindhi erikwikilira ghansi eyindhi yakatuuka erikwenda kwingira edhindhi dhiri kufuluma nga dhirimu langi eya kyenvu n'endhirugavu

Ebisolo ebyomunsiko nga bili ghano bingiku era nga ghebili ghaliwo agakoola agali mulangi ya kilagara byo byenhe bilimu langi endhirugavu

Omusaadha ayambaire olugoye olwa makono amaghanvu nga luli mu langi ya bbulu nga era ku mukonho gunho kuliku akakomo, agemye enkofira ekilaga aligivaala ku mutwe.